Ekiziimbe, ekiwaanvu nga kino kililaine ebizimbe ebindhi ebikazimbibwa, nga era kumbali ghakyo wansi waliwo emotoka edhemeleile, edhili kutambula, n'abantu nga buli omu alikujja mu kiffo kya ndhawulo.